Fundo yakanakira kumuntu weshe kubvira kumwana mudoko, vane mukana vekuwana dzidziso kubva kunawana mazvikokota kana kuti vadzidzisi vakadzidzira basa iri.

Vana vemazera mashanu zvichidzaka zvakadaro vanewo mukana wokudzidza nekudzidziswa navadzidzisi vakadzidzira basa iroro uye vana ava vanotanga kudzidza vachizopfurira kumberi kusvikira kudzidzo yapamusoro.

Mushando wehurumende nemamwe mapoka akaikomberedza kuona kuti vana vadzidzira pakanaka, panosanganisira mabhenji akanaka uye pashi pakaiswawo semende kuitira kuti dzidzo yavo ihambe zvakanaka .

Mwana weshe wabarwa, achingosvika makore mana zvichienda mberi unosungirwa kuenda kuchikora achipfekedzwa mayunifomu kana kuti hembe dzinoita kuti vafanane. Kuzvikora kunoita kuti vana vawane dzidzo uye vabeuke mupfungwa dzavo.

Zvikora zvava zvemhando yapamusoro nokuda kwembatso dzinoitwa zvekuongororwa, uye tsvagurudzo yekuona kuti zvirwere zvingagadziriswa sei kana kuti zvingadzivirwa sei.

Ikodzero yemwana wega wega kuti aende kuchikora uko kwavanondosangana nevadzidzisi avo vane mushando wekubeura pfungwa pamwechete nekupa ruzivo kuvana.

Ikodzero yemwana wega wega kuti aende kuchikora uye mubereki wega wega anofanirwa kuona kuti mwana wake aenda kuchikora ere? Uye aasi kuita mabasa asiri ezera rake.

Ikodzero yemwana wega wega kuti afunde maererano nemishina yamakombuuta yavako mazuva ano zvisinei nekuti mwana uyo ari kumaruva kana kuti mudhorobha.

Ishuwiro yemubereki wega wega kuona kuti mwana wake woenda kuchikora here kuti abeurwe pfungwa uyewo kuti agone kushandisa michina yavako mazuvano yakaita sema kombiyuta.

Fundo inthaka yeupenyu. Mwana wega wega unosungirwa kuenda kuchikora. Uye ibasa revakuru vezvikora kuona kuti mitambo yaitwawo ere pazvikora zvavo zvinoita kuti vana vagwinye.

Mwana wega wega kubva kudzidzo yapasi zvichikwira, anekodzero yekushandisa michina yemazuwa ano iriko inoita kuti njere dziti bengenu.

Maticha ane basa guru rekuona kuti vapakurira ere vana fundo ,yavanofanirwa kuva nayo mumazera akasiyana -siyana .Ibasa ramudzidzisi kana kuti ticha kuona kuti vana vawana ere fundo.

Maticha ane basa guru rokudzidzisa uye kupakura njere kuvana vavanodzidzisa. Asiwo mabhuku anodetserazve pakuwedzera kudzidzisa vana neokuda kwezvakasiyana siyana.

Mabhuku inhaka yeupenyu naizvozvo mwana weshe unokurudzirwa kuwaniswa mukana wekuti aende kuchikora achizokwanisa kuzviverengerawo mabhuku uye kuzoitawo mishando.

Hurumende yega yega inebasa guru rekuvaka zvikora zvakawanda zvinoita kuti vana veshe vaende kuchikora vachidzidza vachipiwa fundo inoita kuti ramangwana ravo ringe rakajeka.

Ikodzero yemwana wega wega kuti apuwe mukana wekuenda kuchikora. Naizvozvo hurumende inotarisirwa kuningira kuti munodzidzira vana ava mwakanaka ere uye pakashambidzika.

Fundo yakakosha kweshe kweshe kumapandiko eshe anosanganisira kuzvipatara, kumbatso dziya dzinoita zvemishonga uye muzvikora. Dzidzo inodiwa kumuntu weshe.

Ikodzero yemwana weshe kuti awane fundo zvisinei nekuti unobve kumhuri yepashi ere kana yepadera .Naizvozvo, hurumende inofanira kuone kuti vana vawana fundo ere.

Ndombi nemadhodha anoshanda muzvibhedhlera, vanebasa guru kubudikidza ngemishina yavako mazuva ano, inoita kuti vakwanise kupepeta nekuongorora zviri mungazi kuti vakwanise kuona, kuti mitombo kana kuti mushonga ungashandiswa pakurapa zvinenge zvabatwa mungazi zvingava zviri.

Zvikoro zvepamusoro soro Zvine mushando wakakura wekudzidzisa vana vanenge vapinda kubqndiko rezveutano kuvadzidzisa kuongorora uye kuhlanganisa Mitombo inoita kuti vanorwara vagorapwa.

Fundo chiro chakanakisa maningi. Naizvozvo tinokurudzirwa kuenda kuzvikora kundodzidza zvepfungwa uye zvemubato yemaoko zvinozoita kuti vantu vawane mishando pavanozokura.

Ikurudziro yakanaka maningi kuti zvikora zveshe zvidzidzise vana mibato yemaoko. Mibato yemaoko inodetsera pakuti vana vanotowana mabasa avachaita kana vachinge vapedza zvikora.

Ibasa rehurumende navantu vakaikomberedza kuona kuti zvikora zvawana mishina iriko mazuwa ano yakaita samakombiyuta, inoita kuti vana vave vachienderana nenguwa.

Fundo yapadera yadetsera maningi kuvadzidzi pakubeura ndxondo uye kuva vakajeka mupfungwa maererano nemishando yava yavangangida kuzoita mune ramangwana ravo.

Hu pfumi hwe nyika yega yega huno onekwa kubudikidza nefundo naizvozvo mwana weshe uno kurudzirwa kuti ayende ku chikora uko kwa anono beurwa njere.

Fundo inhaka yemwana wega-wega. Naizvozvo mwana weshe unofanira kuwaniswa mukana wekuenda kuchikora ,uko kwaanonoerenga mabhuku akasiyana-siyana.

Fundo chiro chakanaka uye chinokurudzirwa kumunthu weshe. Nokudaro mwana wega wega ane kodzero yekuenda kuchikora, vabereki vake vechimubhadharira mare dzinodiwa iyoyo.

Zvikora zveshe munyika ipi neipi zvinokurudzirwa kuti pamusoro pekudzidzisa zvamabhuku, vaitewo zvimwe zvakaita semitambo kana kuemba. Zvinoita kuti vana vakure vakangwara.

Zvikora zvega zvega zvinokurudzirwa kuti pamusoro pekupa vana njere vanofanirwawo kuvadzidzisa maererano nemutambo inoita kuti vakure vakangwinya.

Fundo inoita kuti mwana veshe abeurwe njere dzake zvinozoita kuti zvimubetsere mune ramangwana rake. Achiziitavo mushando inomubatsira uye kubetsera nyika.

Zvikora zvega zvega zvakaita basa rakanakisa maningi rekuti mwana wega wega apfeke yunifomu. Izvi zvinoita kuti vandu kana kuti vana vafanane, varege kuonekwa kuti uyu mufumi uyu murombo.

Fundo yemakore ano yakuita kuti vana vedu vati changamukei kubudikidza nemishina yavako inobatsira kuti vana vawane nguva yekuita tsvakurudzo rezvakasiyana siyana zvinoenderana nefundo yavo.

Kudzidziswa kwemabasa amaoko kwakakosha maningi muzvikora zvedu zvinoita kuti vana vakure vane ruzivo rekubata namaoko avo zvinoita kuti vati changamukei uye kuwana raramo mune ramangwana ravo.

Mitambo inokurudzirwa zvakanyanya kumuntu wega wega. Naizvozvo, muzvikora zvedu tinokurudzira kuti muitwe mitambo nekuti inodetsera vana uye vanhu vakuru pakugwinyisa mwiri.

Dzidzo yakakosha kumwana wega-wega naizvozvo ibasa romubereki pamwechete nehurumende kuona kuti mwana wega-wega waenda kuchikora uko kwaanono beurwa njere.

Zvikora zvega zvega kubva zvapasi kusvika zvapadera zvinosungirwa kuva nemhatso yakaiswa mishina yamazuwa ano kuti vana vapote vachienda iyoyo vachishandisa mishina iyi pakuwedzera zivo yavo.

Zvikora zvabetsira maningi pakuvanisa vana fundo. Pamusoro pazvo zvirikukurudzira kuti vana vasive tsika namagariro avo, kubudikidza nemitambo yechinyakare.

Ibasa rehurumende munzvimbo dzakasiyana siyana kuti vana vawana pekudzidzira. Uye nzvimbo yakanaka inoita kuti dzidzo ifambire kumberi.

Ikodzero yemwana wega wega kuti aende kuchikora chiya chapamusoro. Ibasa rehurumende kuona kuti midhuri uye zvinoda kushandiswa pakuti mwana wega wega akwanise kundotora fundo zvaitwa.

Kubudikidza nekukosha kwefundo vana pane vanouya masikati kwozoita vanoita zvekugarira pachikora izvi zvinodetsera vana kuti vawane nguva yakawandisa yekurya nekuverenga mabhuku .

Ibasa rehurumende nemapoka anotsigira hurumende kuona kuti vana vadzidzira mumhatso dzakanaka uye pavanodzidzira pave pakanakawo.

Fundo yakakosha kumwana wega wega ,naizvozvo mubereki anokurudzirwa kuendesa vana vake kuchikora kuti vanodzidza vachipuwa njere uye kuvandudzika muupenyu hwavo.

Hurumende kunzvimbo dzakasiyana siyana, dzine basa guru rekukurudzira vechidiki nevechikuru pamibato yemaoko Zvinobudikidza nekuenda kuzvikora zvakaita se mativheti zvinokurudzira mabasa emaoko.

Ikodzero yemwana wega wega, kuti ayende kuchikora uko kwanonobewurwa ndxondo, kuti akwanise kutsvaga mushando wanozvoyita kana achinge akura.

Kudzidza intaka yeupenyu. Muntu weshe unokurudzirwa kuona kuti atora zivo kubudikidza nokudzidza kubva muzvidzidzo zvapashi kusvikira zvepamusoro-soro. Muntu weshe ngaaverenge mabhuku uye kune nzvimbo kana kuti mbatso dzinochengeterwa mabhuku ekuti muntu aerenge.

Ikodzero yemwana wega wega kuti aende kuchikora uko kunoita kuti pfungwa dzake dzibeurwe kubudikidza namabhuku uye kudzidziswa namaticha akadzidzira mushando uyu.

Zvikora zvega zvega mumaguta uye kumaruzevha, zvinokurudzirwa kuvawo nemishina yamakore ano yakaita samakombiuta inoita kuti vana vawane nguva yekuziva zviri kuitika uye kutsvaga zivo kubudikidza nemishina iyi.

Ikodzero yemwana wega wega kuti aende kuchikora naizvozvo hurumende inosungirwa kuwanisa vana ava pekudzidzira pakanaka uye pakachena.

Fundo yakanakira kumwana weshe kumupa ruziwo nekumubegenusa kuti ave muntu wakati mhorwo, muneramangwana rake nekuti anenge akugona kuzvishandira.

Fundo chiro chakakosha kumwana wega wega. Naizvozvo hurumende inebasa guru rekugadzira mbatso dzinochengeterwa mabhuku akasiyana siyana,, vana vachiuya vachitora nokurya fundo kubudikidza nemabhuku.

Ikodzero yemwana wega-wega kuenda kuchikora. Naizvozvo hurumende inosungirwa ,kuwanisa vana ava pekudzidzira pakanaka, uye kuvawanisawo ,zvekushandisa muzvidzidzo zvavo.

Zvikoro zvine basa guru rekukurudzira vana patsika nemagarariro akanaka munharaunda yavanogara uye kwavachazoenda kana vakura.

Fundo chiro chakanaka kumwana wega wega pamusoro pekufunda mabhuku zvinokurudzirwa kuti vanthu vaitewo mabasa emaoko anozovadetsera mune ramangwana ravo.

Fundo chiro chakanaka kumuntu weshe, kuti awane ruzivo nokuda kwehupenyu, uye munyika yatiri kurarama. Nokudaro kune motokari dzinoshandiswawo pakutakura vana vachienda kuzvikoro.

Fundo inhaka yeupenyu. Zvino kurudzirwa kuti mwana wega wega musikana kana kuti mujaha vaende kuzvikora zvinoita kuti pfungwa dzavo dzibengenuke uye kuzowanawo mushando.

Zvikora zvine basa guru rekuona kuti vana vawana fundo yakakwana ere, inoenderana nemukore uno .Vadzidzisi vanosungirwa kuva vantu vane njere uye vakadzidzira basa ravo namazvo.

Mubandiko rezvedzidzo vane basa guru rekupota vachihlanganisa vanthu uye vana vemazera ose. Vachivadzidzisa nhau dzinoenderana neupenyu, uye mazera avo.

Fundo yepadera inokurudzirwa mwana weshe kuti akwanise kundopakurirwa njere pamwe chete nemabasa amaoko zvinoita kuti ramangwana ravo rijeke.

Mushando wehurumende nevakuru vezvikora kubva zvapashi, kusvika zvapadera kuona kuti vana vakachengetedzeka mumhatso dzawanodzidzira kuti varege kuwirwa nenjodzi.

Fundo yemamusoro inodetsera nyika yega-yega pakuva nehufumi kunyanya kuvashandi vanenge vane njere yepamusoro-soro ,pakuzoita mishando yavo, yavaenge vachiita.

Fundo yapadera yaka kosha kunyika ipi ne ipi nava gari vayo naizvozvo hurumende pamwe chete nevano detseredza munyaya dze fundo vano kurudzirwa kuwanisa vantu zvikwanisiro zvakaita sa mabhuku.

Dzidzo yepamusoro soro yakakoshera nyika uye vandu vayo. Naizvozvo hurumende inosungirwa kugadzira mbatso dzinoenderanawo nenguva ino, kuitira kuti vana vapote vachihlangana vachidzidzisana uye kupanana zivo.

Ufumi hwenyika yega-yega hunoonekwa kubudikidza nendxondo dzevagari vayo naizvozvo fundo yapadera inokurudzirwa kumwana weshe kuti aende uko kwanobeurwa pfungwa.

Fundo yapadera yakakosha kunyika , uye kuvagari vayo nekuti inoyita kuti vantu, uye vadzidzi vavhurike ngxondo. Nayizvozvo, hurumende inofanira kugadzira mbatso dzekudzidzira, uye zvikwanisiro zvakakwana.

Fundo kana kuti dzidzo yepamusoro musoro inodetsera nyika uye mhuri pakuwana vantu vanenjere, dzekuita mabasa akasiyana-siyana zvichizoita kuti nyika ibudirire.

Fundo yeamazuwano yanakisa maningi nokuda kwokuti vana vakudzidziswa kushandisa maoko uye kuongorora vachishandisa mishina yaveko mazuwano.

Fundo chiro chakanaka kumuntu veshe. Naizvozvo dzidzo yepadera yakakoshera mwana veshe, saka hurumende inosungirwa kuvanisa vana ava pekudzidzira, uye zvikwanisiro zvinosanganisa zvimbuzi.

Nyika yega yega kuti ive yakabudirira, inofanira kuvawo nezvikora zvepamusoro, kuti mwana weshe kana kuti munhu weshe akwanise kuona fundo yapamusoro soro zvinozoita kuti nyika ibudirire nekubudikidza nevantu vane njere dzakapinza.

Zvikora zveshe kusvikira vedzidzo yapamusoro -soro vanosungirwa kuvawo nechikamu chevanthu vakaremara, vachikwanisa kutorawo dzidzo iyo irikutorwawo nevana vasina kuremara.